Nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe teƒe aɖe, ele alɔgbɔnu kom, edo abɔ ɖe dzi. Avɔa ɖewo le egbɔ eye wòda ta ɖe avɔa ɖewo hã dzi. Avɔwo nye amadede vovovo aɖewo.

Ŋutsu aɖewo le dɔwɔƒe, ame aɖewo nɔ anyi ke ɖewo le atsitre, woƒo xlã dɔwɔmɔ aɖe, woɖo kuku aɖewo eye wodo ovarɔ hã.

Ame aɖewo le sewɔtakpekpe aɖe me. amea ɖewo nɔ anyi ke ɖewo le atsitre. Agbale aɖewo le woƒe kplɔwo dzi. aflaga aɖe hã li eƒe amadedee nye dzi, ʋi kple blɔ.

Ame aɖewo le teƒe aɖe, woƒe xexlẽme yi enyi. Wole alɔ na wo nɔewo do ɖe dzi. Wodo awu ŋkume ɖeka sɔŋ. Wodze ŋgɔ de sola paneli aɖe.

Ame aɖewo le zɔzɔm le ƒuta. Woƒe xexleme yi ene. Nyɔnu etɔ̃ kple ŋutsu ɖeka. Nyɔnu eve aɖewo de sɔ aɖe dzi eye ŋutsu aɖe le ka si le sɔ la ŋu la ɖe asi. Nyɔnu aɖe si le zɔzɔm hã ka asi sɔ la ŋu. nyɔnu siwo le sɔ la dzi le alɔgbɔnu kom.

Amea ɖewo tɔ mɔmemidraƒe aɖe ƒe ŋkume, le ŋumɔdodo aɖe to. Nyɔnu eve kple ɖevi etɔ̃. Nyɔnuawo lé akpetea ɖewo ɖe asi. Nu si ƒe amadede le aŋgba mumu hã le teƒea.

Ŋutsu aɖewo le teƒe aɖe. Ŋutsu ɖeka lé nukplɔxa ɖe asi, ɖeka le xɔ vi aɖe me eye aba bɔbɔe kple nudodo aɖewo le egbɔ. Kpovitɔ aɖewo hã le zɔzɔm le teƒea, wodo awu yibɔ, kuku yibɔ, afɔkpa yibɔ kple asiwui yibɔ.

Ŋufɔku dzɔ le mɔa le dzi, ŋua ɖeka le ʋɛ̃e, ke ɖeka le dzɛ̃.Ŋu si ke amadede le ʋɛ̃ la ƒe axadzi kaka, ke dzɛ̃tɔ ƒe ŋkume hã kaka. Kpovitɔ aɖe le mɔa dzi.

Dɔwɔla aɖewo le teƒe aɖe. Woƒe xexlẽme yi eve. Wole dɔ wɔm kple gakpo aɖewo. Dɔwɔla ɖeka bɔbɔ ɖe klotsinu ke ɖeka hã le tsitre nu. Woameve woɖo kuku ʋi aɖewo.

Ame aɖewo le xɔ aɖe me. Ɖewo nɔ anyi ɖe zikpui aɖe dzi ke ŋutsu aɖe ya le atsitre nu le mɔa nu. nuŋlɔkpe aɖe le xɔa me. Ɖevi aɖewo hã le xɔa eye yevu aɖe hã le xɔa me.

Ŋutsu aɖewo le teƒe aɖe. Woƒe xexleme yi etɔ̃. Wodo kuku aɖewo ɖe ta ɖewo hã ɖo asiwuiwo, ɖewo le gli ɖom ke ɖeka hã le kotoku aɖe ɖe asi.

Ame aɖewo le ŋu aɖe me. Wole gbe aɖe me. aAiglinyi aɖewo hã le gbea me. Aɖeka le ŋua megbe ke ɖeka le ŋua ƒe ŋgɔgbe.

Ame aɖewo le seƒoƒo dom. Nyɔnu aɖe kple ɖevi woame etɔ̃. Nyɔnuvi ɖeka kple ŋutsuvi eve. Wo katã wodo awu abɔ legbee kple asiwuiwo. Nyɔnuvi la le alɔgbɔnui kom.

Dɔwɔla aɖewo le dɔ wɔm le xɔ tame. Ɖewo le atsitre ke ɖewo hã nɔanyi ɖe sola panel dzi. Ɖewo ɖo kuku si ƒe amadede le aŋutiɖiɖi ke ɖewo hã meɖo kuku aɖeke o. Hama kple koto aɖe le wo gbɔ.

Amea ɖewo le teƒe aɖe. wodo awu ɖeka ŋkumewo. Woƒe xexlẽme yi eve, woɖɔ kuku ʋɛ̃ aɖewo hã, pol eve aɖewo hã le teƒea eye ka aɖewo hã le teƒea.

Ŋutsu aɖewo le teƒe aɖe woƒe xexleme yi eve. Ŋutsua nɔ anyi ɖe zikpui aɖe dzi ke ɖeka le atsitre nu hele takomɔ aɖe ɖe asi. Ŋutsu si le atsitrenu la ɖo kuku aɖe.

Atsi aɖewo le teƒea ɖe. Atsiwo sɔgbɔ ŋutɔ. Aɖewo le fifli wuliwuli ke ɖewo hã dzidzi. Ka ɖe hã teƒea si woŋlɔ hegblae.

Ɖevi aɖe mlɔ anyigba ele fefewɔm kple fefefeŋuaɖewo fefefeŋuaɖesiwo le teƒe lawoe nye ʋuaɖewo kple ameaɖewo siwo le zɔzɔm

Dzo bi teƒe aɖe. Ŋuwo fia, xɔwo fia eye atsi aɖe si le teƒea hã fia. Adzudzɔ le ya me. Dzotsidɔwɔlawo ƒe ŋu le mɔto eye ame aɖewo hã le mɔame tsom.

Ŋutsua ɖe bɔbɔ ɖe teƒe aɖe. Teƒea to gbe, edo awu yibɔ, dɔwɔnu aɖewo le egbɔ, solar panel aɖe hã le anyigba le ekɔme eye wòbɔbɔ ɖe edzi.

Nyɔnu aɖe tsi atsitre ɖe dzodoƒui. Elé nane ɖe asi hele alɔgbɔnui kom. Nuɖanu aɖewo le egbɔ abe, heater, agba, kple bubuawo. Eƒe kaƒomɔ hã le egbɔ.

Nuɖuɖu le agba ʋɛ̃ aɖe me. Nuɖuɖuawoe nye waste, makaroni, kokloziɖaɖa, abladzotɔtɔe, salad, sabalatsotsoe kple atadi.

Ɖevi aɖewo ge ɖe tɔ alo tsi aɖe me. Woƒe xexlẽme yi ene. Ame aɖewo le dɔgoe me. Wokɔ nugo aɖewo kɔ le tsi kum le tɔ la me

Zikpui aɖewo le xɔ aɖe me wonye zikpui bɔbɔewo woƒe xexleme yi etɔ̃. Wosi aŋɔ ʋi aɖe ne xɔ la. Zikpui aɖe hã le xɔa ƒe domez. Agbale aɖe le zikpuia te. Nanewo hã le zikpui la dzi.

Ame geɖe aɖewo le teƒe aɖe, wodo awu ʋɛ̃wo, amea ɖewo le anyinɔƒe, ke ɖewo hã le atsitrenu, ŋutsua ɖeka lé nane ɖe asi le anyinɔƒe ke nyɔnua ɖewo hã do abɔ ɖe egbɔ.

Nyɔnuvi aɖewo le zɔzɔm le fli eve me. Wo le agba aɖewo ɖe ta. Wota avɔ ɖe akɔ hede dzonu aɖewo kɔ. Ɖewo do fiafɔkpawo.

Ama ɖewo nɔ anyi ɖe nuɖukplɔ̃ aɖe ŋu, ŋuɖuɖu le wo kɔme, ŋutsua ɖe kple nyɔnuvia ɖe hã le kplɔ̃a nu. Nyɔnuvi la le nuɖuɖu dom na nutsua, nuɖuɖua ɖewo si le wo gbɔ lae nye abolo.

Ame geɖewo le kuteƒe. ame aɖewo tsi atsitre ke ɖewo hã nɔ anyi ɖe zikpui aɖewo dzi. Ame akpagãtɔ do awu yibɔ. Ŋutsu aɖe dze klo ɖe nyɔnu aɖe kɔme eye aɖaka aɖe le emgbe.

Afɔkpa aɖewo le teƒe aɖe. wodo atsa vovovo aɖewo na afɔkpawo. Woto amadede vovovo aɖewo hã. Asitutunu aɖe hã le teƒea.

Ŋutsu aɖe le teƒe aɖe. enɔ anyi ɖe nugo aɖ dzi hele nane ɖe asi. Sola pane wo le egbɔ. Dɔwɔla aɖewo hã le egbɔ. Nudzadzra ɖewo hã le egbɔ.

awusatɔ geɖeaɖewo le wóƒe gbedoɖaƒela ɖewo le kpoa me ke ɖewo hã le gotó alo kpɔa godó wodó awu ʋlayawo eye woɖó kukuwo ʋu aɖewo hã tɔɖe kpɔ la godó alo kpɔ la ƒe ŋkume

dɔwɔla aɖewo le teƒe aɖe. Ɖewo ɖɔ kuku ke ɖewo hã meɖɔ kuku o. kletifɔ aɖe le wo gbɔ. Ŋutsuawo do awu abɔlegbewo.

Aboƒola aɖewo yi abo ƒo ƒe, ɖewo le atsitre ke ɖewo hã nɔ anyi, ɖewo do dziwui ʋɛ̃ kpakple atakpui yibɔ, do aboƒofɔkpa ɖe dzi. Ke ɖewo hã do dziwui si ke ƒe amadede nye aŋgba mumu kple atakpui yibɔ.

Ame ɖewo le teƒe aɖe. Wosɔ gbɔ ŋutɔ. Ɖewo do awu yibɔ. Ŋutsu aɖe lé nuƒomɔ aɖe asi hedui ɖe nugbɔ. Nyɔnu aɖe le egbɔ eɖo kuku aɖe si ƒe amadede nye aŋgba mumu.

Iŋdziniɛ aɖewo tɔ ɖe teƒe aɖe. Xɔ gã aɖe le wo megbe. Iŋdziniɛ aɖewo do kuku ʋiwo ke ɖewo hã ɖɔ kuku dzɛ̃wo, yibɔ to eme. Amea ɖewo do awu gbemumu. Wo katã wodo asiwui yibɔ aɖewo.

ma aɖewo le teƒaɖe ma ɖewo le kɔkɔƒe aɖe ke ŋutsua ɖeka ya le xɔme ŋutsua ɖewo modó afɔkpa o ɖeviaɖe hã le teƒa eɖó nukomo eye nyɔnua ɖe tɔɖe

Ame aɖewo le teƒe aɖe, ɖewo le anyinɔƒe ke ɖewo hã le atsitre nu, ame siwo le anyinɔƒe la, ɖewo do awu ɣiwo ke ame siwo le atsitre nu hã kɔ ɖevi aɖewo ɖe asi hele agbalẽvi aɖewo ɖe asi.

Ame aɖewo le teƒe aɖe. Ŋgo vovovo aɖewo le wo gbɔ eye gagba aɖe hã le teƒea. Amea ɖewo lé ŋgo ɖe ta eye ɖewo hã lé ŋgoa ɖe asi. Ɖewo hã le atsitre nu. Tsikuŋu aɖe hã tɔ ɖe ameawo megbe.

Ame aɖewo le seƒoƒo dom le seƒoƒo bɔ me. Ŋutsu ɖeka, nyɔnu eve, woametɔ̃ katã wodo dziwui si ƒe amadede le amŋgbamumu. Nyɔnu si le domezã la do agbledefɔkpa